Kw'ishure ry'imyuga aho biga ivyirwa bijanye n'ubwobatsi hariho ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barakora imyimenyerezo hariho n'agakarato kuzuyemwo ibikoresho vy'imisumari.

Icumba kirimwo ibitabo abanyeshure bigiramwo harimwo n'akabati gateretse ko ibitabo vyinshi bifise amabara atandukanye ku ruhande hariho ahantu hari idirisha ririko n'igitambara hejuru hari amatara ariko araka.

Icumba, abanyeshure bakoreramwo, ivyigwa vy'ubushakashatsi, harimwo imeza, iteretseko ibikoresho, abanyeshure bigirako; hamwe n'intebe, bicarako iyo bariko, bariga; impande y'uruhome, hariho iyindi imeza, iteretseko ibikoresho.

Icumba cigamwo abanyeshure biga mu mashure y'imicuko, kirimwo intebe, imeza, hamwe n'ibindi bikoresho abanyeshure bakoresha bariko bariga. Ku ruhome hariho ibipapuro biriko ibicapo.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo ku ruhande hariho idirisha ryuguruye hamwe n'uruhome rusize ibara ryera inyuma y'idirisha hariho amashami y'igiti.

Kw'ishure mu kibuga hariho ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barakina hateye n'ivyatsi hasi hariho umunyeshure ariko arakina hakurya hateye ibiti vyinshi kandi birebere.

ishure rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi , harimwo n'ibirato, hariho n'ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barakina umupira bifise amabar ' atandukanye harimwo iry'ubururu n'iritukura.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure hamwe n'imeza abanyeshure banditseko bakoresheje ingwa ku ruhome hariho amadirisha menshi, kandi, ariko ibiyo imbere hariho n'akabati babikamwo ibikoresho.

Butoyi ni umunyeshuri yiga ivyigwa vyo mu mashuri y'imyuga bijanye no gukora ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none, ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, ari impande y'akabati babikako ibikoresho.

Icumba, kirimwo akabati, babikamwo ibitabo; bitondetse ari vyinshi, ku murongo; hariho n'inzira, abantu bacamwo, iyo bariko baragenda; ku ruhande, hari intebe, abantu bicarako, hamwe n'imeza, iteretseko ibitabo.

Ishure, rifise ikibuga, abanyeshure bakiniramwo, umupira w'amaguru, giteyemwo ivyatsi; ku ruhande, hariho ahantu, hacafye imirongo, mw'ibara ryera; inyuma y'aho, hariho ahantu, abanyeshure bicara, hamwe, bariko bararaba, umukino.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo arimwo nimuzo hasi ateretse akadobo gafise ibara ry'umuhondo imbere ikibaho bagisize ibara ry'icatsi, kandi umuryango n'amadirisha biruguruye.

mutabazi yiga kwi, shure rifise icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo imbere hariho imeza y'umwigisha hariho n'ikibaho gifise ibara ryirabura canditseho

Ibikoresho abigisha hamwe n'abanyeshuri bakoresha bimeze nk'umuzingi babikoresha iyo bagiye gufatanya ibipapuro canke kubimanika ku ruhome canke kubishira hejuru ku muryango.

Umuduga abanyeshuri bakoresha iyo batashe canke bagiye kw'ishure uhagaze mw'ibarabara ry'ikaburimbo ufise ibara risa n'umuhondo imbere mu muduga harimwo abantu bicayemwo;

Icumba kirimwo imeza iteretse ko ibipapuro, ikaramu hamwe n'ibitabo hariho n'agacupa gateretse ku meza inyuma hariho intebe ifise ibara ry'ubururu hamwe n'akabati kabitsemwo ibitabo.

Ikibuga c'ishure abanyeshure bakoresha iyo bariko barakora ivyigwa vyo kwinonora imitsi ku ruhande gifise ahantu abantu bakoresha iyo bariko bariruka hakurya hariho n'ahantu indorerezi zicara zaje kuraba umukino.

Umunyeshure, yiga mu mashure yisumbuye, mu kiganza ciwe, afise urupapuro rwera, rwanditseko amajambo, hamwe n'ibiharuro, hakoreshejwe ikaramu, ifise ibara ry'ubururu; imbere yiwe, hahagaze uwundi muntu.

Icumba kirimwo ibikoresho vy'abanyeshure biga mu mashuri y'imicuko bakoresha harimwo intebe n'imeza z'abanyeshure, ku ruhande hariho akabati babikamwo ibikoresho hamwe n'ibintu bimanitse ku ruhome.

Bizindavyi ni umunyeshuri w'umunyabwenge mu vyigwa bijanye no gukoresha imihora ngurukanabumenyi akoresheje imashini nyabwonko, ku meza hateretse imashini nyabwonko yuguruye ayisiga yakije.

Ibikoresho abanyeshuri bakoresha iyo bagiye mu byigwa byo gukora amasuku bibakingira intoke hamwe n'ibiganza bifise ibara ry'umuhondo inyuma hariho n'ahantu handitse ko indome hasize n'ibara ryera.

Icumba kirimwo intebe hamwe n'imeza ziteretseko ibitabo , amakaye ,hamwe n'ibindi bikoresho , ku ruhande hariho uruhome rumanitseko ibipapuro , hejuru hamanitse ibendera.

Ishure rifise akazu ka surwumwe kariko umuryango wuhuguruye. Ku ruhome harasa neza kubera bahakoreye isuku, no hasi harasa neza. Hejuru hariho idirisha ryuguruye hamwe n'umuringoti uzana amazi mu kazu kasurwumwe.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe, imeza, giteretseko ibikoresho, vy'umwigisha; ku ruhome, hariho ikibaho, gifise ibara ryirabura, canditseko indome, hamwe n'ibicapo; ku rundi ruhande, hamanitse ibipapuro, biri ku ruhome.

Akazu ka surwumwe gafise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye, imbere hariho ahantu abanyeshuri b'abahungu bakoresha, hariho n'imiringoti y'amazi imanura amazi hasi.

Kw'ishure, hariho icumba, c'isomero, kirimwo ingwa, zifise amabara, atandukanye; ni zo umwigisha, akoresha, iyo ariko arandika, canke ariko aracapa, imbere y'ikibaho, ariko yereka, abanyeshure.

Icumba kirimwo intebe hamwe n'imeza abanyeshure bicarako hariho n'ibikoresho abanyeshure bakoresha hamwe n'uruhome rumanitse ko ibipapuro biriko ibicapo hejuru hari amatara arikaraka.

Icumba kirimwo ibitabo abanyeshure bakoresha bibise mu kabati, kandi bitondetse ku murongo ni vyo abigisha hamwe n'abanyeshure bakoresha iyo bari mu vyirwa imbere yaho hariho inzira abantu bakoresha bariho bararondera ibitabo.

Ishure rifise akazu kasugumwe gasa neza kariko imiryango mishasha hariho naho abanyeshure bakarabira iyo bavuye mu kazu kasugumwe imbere yuko basubira mu cumba c'isomero hariho n'imiringoti izana amazi

Icumba c,Isomero kirimwo umwijima kubera hariho ahantu hatagaragara neza, harimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo ,hariko n'amadirisha afise ibiyo hejuru har, imashini zizana umuyaga.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafara turiye kiri ko ikibaho cirabura canditse ko harimwo n'intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo hejuru hariho ibyuma ku ruhome hamanitse ko urupapuro.

Mucumba aho abanyeshure bakorera imyimenyerezo hariho imeza iteretse ko imashini nyabwonko ziriko n'insinga hariho n'igikoresho gikoresha ubuhinga bwanone na conyine giteretse ku meza.

Cumba kirimwo imeza, intebe abanyeshuri bicarako iyo bariko bariga .Ku ruhande hariho uruhome rumanitse ko ibicapo hamwe n'ibipapuro hejuru hariho amatara ariko araka ku ruhome hariho n'idirisha.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe, hamwe n'imeza z'abanyeshure, ziteretseko ibitabo, vyuguruye; hariho n'amashakoshe y'abana, hariho igitabo, giteretseko ikaramu, ifise ibara ritukura; hariho, n'ubucupa bw'amazi.

Mucumba aho abanyeshure biga mw'ishure ryemyurwa bakorera imyimenyerezo ku meza hateretse ibikoresho abanyeshure bigira ko iyo bari ko bariga ivyirwa bijanye no gukoresha ibikoresho vy'ubuhinga bwa none.

Ikibuga abanyeshuri bakoresha iyo bariko barakina umupira w'amaguru ku ruhande hariho umuntu ariko aratambuka hamwe n'aho abantu bakoresha bariko bariruka inyuma hari aho abantu bicara bariko bararorera umukino hamwe n'igiti giteye kurundi ruhande hahagaze imiduga.

Abanyeshure b'abigeme bambaye impuzu zo ku'inonora imitsi bariko barakina umukino wo gukoma amashi hasi hateye ibyatsi ku ruhande hariho inzira abanyeshure bacamwo hamwe n'abigisha hariho n'ibiti birebere.

Icumba abanyeshuri bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi, hariho imeza iteretseko ibikoresho abanyeshuri bigirako birimwo intsinga zifise amabara atandukanye, imbere yaho hariho iyindi meza yegereye uruhome nayo nyene iteretseko ibikoresho.

Icumba kirimwo intebe hamwe n'imeza abanyeshuri bakoresha iyo bariko bariga. K'uruhome hariho ahantu hamanitse ibipapuro bifise amabara atandukanye hejuru n'aho hariho amatara ariko araka.

Ishure, rifise ivyumba, vy'amasomero, vyinshi, hamwe n'inzira, abigisha n'abanyeshure, bakoresha, bariko baratambuka; hejuru, hariho amatara ariko araka, hamwe n'ibara ryera, risize ku ruhome; hariho n'inkingi yanditseko, indome.

Ishure, rifise ikibuga kinini, giteyemwo ivyatsi, harimwo n'ibikinisho, abanyeshure b'imicuko, bakunda gukoresha; ku ruhande, hateyeho ibiti; hariho n'ivyumba vy'amasomero, abanyeshure bigiramwo.

Icumba, kirimwo ibikoresho, vy'abanyeshure, biga mu mashure y'imicuko; ku ruhande, hariho akabati, babikamwo ibikoresho; ku ruhome, hamanitseko ibipapuro, harimwo n'ibendera; ku rundi ruhande, hariho ibikinisho vy'abana.

Icumba c'isomero gifise umuryango wuguruye harimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo imbere hariho ikibaho gifise ibara ryirabura kandi canditseko amajambo hejuru hariko amatara.

Mu barabara ngi kaburimbo harimwo imiduga ibiri iriko iragenda mu nzira zitandukanye, hariho n'igiti gishinze impande y'ibarabara hejuru gifise intsinga z'amatara kiri mpande y'inzu.

Mw'ibarabara ry'ikaburimbo harimwo imiduga iriko iragenda, hariho n'umuduga munini ufise ibara ryera abanyeshure bakoresha iyo bariko baragenda kw'ishure hagati iruhande y'ibarabara hariho igiti gishinze kiriko intsinga z'umuyagankuba.

Igikoresho abanyeshure na mwigisha bakoresha iyo bari mu vyigwa vy'ubushakashatsi, bagikoresha bagishira mu maso, kugira ngo barabe ibintu bariko barakorerako ubushakashatsi.

Ishuri, ryubatse rigeretse, rifise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye, ku ruhande, hateye ivyatsi, hagati mu kibuga, hariho ikibuga c'umupira w'amaboko, abanyeshure bakiniramwo; hakurya, hateye ibiti.

Umunyeshure yaguze ibikoresho bishasha birimwo impuzu y'umupira wo kwambara hamwe n'ikabutura yo kwambara azoza arakoresha iyo agiye gukora ivyirwa vyo kwinonora imitsi.

Icumba c'isomero cubakishijwe imbaho gisize ibara ryera kiriko n'amadirisha yuguruye harimwo n'intebe z'abanyeshuri bicarako hejuru hari amabati asakaye hamwe n'imbaho hariho n'itara rihamanitse.

Icumba c'isomero, kirimwo ikibaho, kiri ku ruhome, gifise ibara ryera, abantu bandikako, iyo bariko bariga; ku ruhome, inyuma, naho hasize ibara rishasha, kandi impande y'ikibaho, nta mwigisha ahagaze.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bihateye harimwo n'ahantu hari intebe abantu bicarako inyuma yayo hariho igiti kinini kandi kirekire gifise n'amashami menshi impande y'uruhome hariho ahantu bamena ibipapuro kandi bahejeje gukoresha.

Igikoresho abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha, iyo bariko bariga ivyigwa vy'ibiharuro, kiriko ahantu handitseko ibiharuro, hamwe n'ibindi bimenyetso abantu biga ibiharuro bakoresha.

Kw'ishure ry'imicuko, mu kibuga, harimwo igikinisho, abanyeshure bakiniramwo; hariho n'ibiti bihateye, inyuma, kandi birebire; ku ruhande, hariho inzu, ifise amadirisha, hamwe n'ibara ryera.

Ishure, rifise ikibuga, kirimwo ahantu, abanyeshure bakoresha, iyo bariko barinonora imitsi, kandi hasize amabara atandukanye; harimwo iritukura, icatsi, hamwe n'ubururu; hariho n'ahantu, abanyeshure bakinira, umupira w'amaboko; ku ruhande, hateye ibiti, kandi birebire.

Mu cumba, aho babika ibitabo, abanyeshure hamwe n'abigisha, bakoresha, iyo bariko barashaka kugira ngo bongera ubumenyi, canke ivyigwa bariko bariga, kugira ngo biborohere.

icumba cisomero kirimwo intebe imeza imbere hariho imeza iteretse ko imashini nyabwonko hamwe n'intebe y'umwigisha ku ruhande hariho idirisha rinini kandi rifise ibiyo vyugaye.

Icumba, kirimwo imeza, intebe, hamwe n'akabati, babikamwo ibitabo; bitondetse ku murongo, kandi ari vyinshi; nta mwigisha ahari, kandi nta n'umunyeshure ahari, haragaragara.

Icumba, kirimwo ibikoresho, abanyeshure bakoresha, harimwo akabati, kamanitseko ibitabo vyinshi, biri ku murongo; ni vyo abanyeshure, hamwe n'abigisha bakoresha; ku ruhande, hariho uruhome, rusize ibara ryera.

Abanyeshure bari mu kibuga kirimwo ivyatsi bicaye ku ntebe ari benshi bambaye impuzu zo kwinonora imitsi inyuma yabo hariho n'abandi banyeshure bahagaze kw'ikaburimbo bariko bararaba umukino na bo nyene bambaye impuzu zo kwinonora imitsi.

Mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi harimwo ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga biteretse ku meza kandi biriko intsinga zifise amabara atandukanye harimwo izisa umuhondo, izitukura hamwe n'izindi.

Ishure, rifise ikibuga, giteyemwo ivyatsi, hagati, harimwo inzira, abanyeshure n'abigisha bakoresha, iyo bariko baragenda; ku ruhande, hariho uruhome, rwubakishijwe amatafari aturiye; inyuma, hariho n'inzu, isakajwe amabati, ifise n'umureko w'amazi; ku ruhande, hariho ikigega c'amazi, kiri hejuru; ku rundi ruhande, hariho umunara, kandi muremure.

Akabati gateretsemwo ibitabo abanyeshuri hamwe n'abigisha bakoresha mu vyigwa by'ubushakashatsi harimwo igitabo gifise ibara ry'ubururu harimwo n'ikindi gitabo gifise ibara ry'icatsi hejuru ya kabati hariho ahantu hasize ibara ryera.

Igikoresho Abanyeshure bakoresha, iyo bariko bariga canditseko Ibiharuro, kirimwo n'Amabara atandukanye, irisa n'icatsi, hamwe ni risa n'umuhondo, harimwo n'ibara ritukura.

Ishure rifise akazu ka sugumwe kafise imiryango imwe yuguruye iyindi yugaye imbere hariho imiringo c'y'amazi ifise ibarary'icatsi, kandi hasi hariho ibintu bihari bituma hadasa neza.

Mu cumba c'isomero aho higira abanyeshuri bo mu mashure y'imicuko. Harimwo intebe n'imeza abanyeshure bicara ko iyo bariko bariga inyuma ku ruhome hamanitse ko ibicapo hejuru hariho amatara arikaraka.

Ishure ryigisha ivyigwa, bijanye n'imyuga, mu cumba, aho abanyeshure, bakorera imyimenyerezo, harimwo akabati gateretseko ibikoresho, abanyeshure bigirako, ku rundi ruhande, hariho n'akandi kabati, kugaye.

Ishure, rifise ikibuga, giteyemwo ivyatsi; harimwo n'ibikinisho, abanyeshure bakinirako, iyo bari kuruhuka, bicarako, bakaca bamanuka; hakozwe mu vyuma, hasize ibara ry'umuhondo; inyuma y'ikibuga, hateye ibiti vyinshi, kandi birebire.

Icumba kirimwo ibikinisho hamwe n'ibikoresho vy'abanyeshure biga mu mashure y'imicuko harimwo ududuga abanyeshure bakoresha hamwe n'udupupe hejuru hariho amatara ari karaka.

Icumba c'isomero ,cigamwo ,Abanyeshure b'imicuko harimwo intebe hamwe n'imeza, Abanyeshuri bakoresha iyo bariko bariga, ku ruhande hariho ahantu ,hari bikinisho vy'Abana, ku ruhome hasize amabara atandukanye ,harimwo iry'umuhondo ,n'iry'ubururu.

Ibikoresho, abanyeshure bakoresha, iyo bariko bariga ivyigwa, vyo gucapa; ku ruhande, hariho n'igikoresho, bakoresha, iyo bariko barahanagura ikibaho, umwigisha, canke umunyeshure.

Mutimukunze numwigisha yigisha ivyigwa biijanye nugukora ubushakashatsi., .arikumwe nabandi banyeshure baje gukora ivyirwa., Inyuma yiwe hariho umuryango wicumba cisomero cuguruye

Igikoresho abanyeshuri bakoresha iyo bariko barakora ivyigwa vyo gukora umuduga kw'ishuri ry'imyuga, ni gikoresho babikamwo umuyagankuba kugira kize kirakisha imodoka.

Manirambona n'umunyeshure, ari mu cumba aho bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi, ku ntoke yambaye ibikingira amaboko, mu mutwe yambaye ibikingira amaso, hamwe n'impuzu yera, imbere yiwe afise ibikoresho ariko arigirako.

Icumba abanyeshure bakoresha bariko barakora ivyigwa vy'ubushakashatsi harimwo intebe hamwe n'imeza ziteretse ko ibikoresho abanyeshure bakoresha bariko bariga harimwo n'akabati babikamwo ibikoresho hejuru hariho amatara ariko araka.

Icumba abanyeshure bakoresha mu vyigwa vy'ubushakashatsi hamwe n'imyimenyerezo, harimwo imeza iteretseko ibikoresho vyinshi vy'ubwoko butandukanye kandi vyose bikoresha ubuhinga bwa none, harimwo n'imashini nyabwonko.

Icumba , aho abanyeshure bakorera ivyigwa vyubushakashatsi ,hariho imeza iteretseko ibikoresho abanyeshure bakoresha , birimwo n'intsinga zifise amabara atandukanye, hariho n'intebe abanyeshure bicarako bari mu vyigwa.

Icumba c'isomero, gifise umuryango w'icuma, kandi wuguruye; ku ruhande, hariho idirisha, rikozwe mu cuma, rifise ibiyo vyugaye; imbere, hahagaze abigisha batatu; umwe, yambaye impuzu, z'abantu bigisha, ivy'ubushakashatsi.

Mutore ari mu cumba aho bakorera ivyigwa by'ubushakashatsi, yambaye ibikingira amaboko hamwe n'impuzu yera, mu mutwe yambaye igitambara, imbere yiwe afise igipapuro, hakurya hari abandi banyeshuri.

Mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi harimwo imeza iteretse ko imashini nyabwonko yuguruye, kandi iri kiraka ku ruhande hateretse amakaye hamwe n'ibindi bikoresho bifise insinga bigirako abanyeshuri.

Icumba abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo basize imeza ziteretse ko ibikoresho abanyeshure bigirako iyo bariko bariga. Hejuru hariho amatara menshi ariko araka ,hariho n'amadirisha yugaye.

Keza na Kakarire, bari mu cumba, aho bakorera ivyigwa, vy'ubushakashatsi; buguruye akabati, babikamwo ibikoresho, bariko, barabikuramwo; imbere y’abo, hariho imeza, iteretseko amakaye, hamwe n'ikaramu.

icumba abanyeshure bigiramwo ivyigwa bijanye n'ubushakashatsi imbere yabo hariho umwigisha ari mpande y'ikibaho inyuma yiwe hari ahantu batereka ibikoresho abanyeshuri bariko barigirako

Mu cumba c'ivygwa by'ubushakashatsi harimwo imeza iteretse ko ibikoresho abanyeshuri bigira ko hariko n'ibipapuro bihateretse ku ruhande hariho umwigisha yambaye impuzu z'abantu bakora ibyigwa by'ubushakashatsi.

Birori n'umunyeshuri wo muri kaminuza yiga umwuga wo kwigisha , ari aho yaje gukorera imyimenyerezo ari kumwe n'uwundi munyeshuri wo muri kaminuza mugenzi wiwe ku ruhande hariho umwigisha afise uburambe mu kazi

Bikorimana ni umwigisha ari mu cumba aho abanyeshure bakorera imyimenyerezo afise ibikoresho byo kwigishiriza ko abanyeshure biteretse imbere y'iwiwe ku ruhande hariho uwundi mwigisha yambaye amarori na we ari kararaba ingene bigisha.

Abantu batatu harimwo umuntu yambaye impuzu bakorana iyo bari mu vyigwa by'ubushakashatsi inyuma yabo hari cyumba cy'isomero cyugur uye umuryango hariho n'idirisha irikibiyo inyuma hamanitse igitambara.

Abanyeshuri babiri, bari mu cumba, aho bakorera ivyigwa, vy'ubushakashatsi; bambaye impuzu zera; ku ruhande, hariho imeza, iteretseko ibikoresho, bagiye kwigirako; harimwo n'ikaramu, ifise ibara ritukura; ku ruhome, hariho amadirisha, afise ibiyo, kandi yuguruye; amanitseko n'ibitambara, kandi bifunze.

Icumba abanyeshuri bakweramwo ivyirwo vy'ubushakashatsi harimwo intebe abanyeshure bicarako hamwe n'imeza ziteretse ko ibikoresho abanyeshuri bigirako ku ruhome hamanitseko ibipapuro hejuru hariho amatara ari karaka.

Umwigisha ari imbere y'abanyeshure mu cumba c'ivyigwa aho bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi inyuma y'umwigisha hariho ikibaho canditseko indome kandi n'ibiharuro imbere yiwe hariho ahantu hateretse ibikoresho ari kwigishirizako abanyeshure.

Mu cumba, aho abanyeshure, bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi; harimwo intebe bicarako, iyo bariko bariga; hamwe n'akabati, babikamwo ibikoresho; hejuru, hamanitse amafoto, ku kabati hariko ibipapuro, biriko ibicapo.

Icumba bakoresha iyo bariko barabika ibitabo harimwo akabati gateretseko ibitabo vyinshi biri ku murongo hamwe n'ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barandika canke bariko baracapa hejuru hariko amatara arikaraka.

Kabizi ni umwigisha Avuye mu cumba aho babika ibitabo akuramwo impapuro. Musi y'aho babika ibitabo hariho imiryango, asiga ayugaye kandi ntamunyeshure yar'ahari, hasigaye hagaragara.

icumba babikamwo ibitabo , harimwo n'imeza hamwe n'intebe, ku ruhande hariho iyindi meza iteretseko imashini nyabwonko, hamwe n'intebe iriko igitambara hejuru ku ,ruhome hamanitse ko ibipapuro.

Icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati gateretse ko ibitabo bigerekeranye ko hejuru. Ku ruhome hamanitse igipapuro kiriko igicapo c'ibihimba by'umubiri w'umuntu harimwo ururimi igisho n'amenyo nibindi.

Icumba c'isomero bakoreye isuku gifise uruhome ryubakishijwe amatafari aturiye hariko n'idirisha rikozwe mu vyuma ririko n'ibiyo ku ruhande hamanitse ibitambara harimwo n'imeza iriko ibipapuro.

Mu cumba, c'ububiko bw'ibitabo, hariho ahantu, hateretse ibipapiro vyinshi, hamwe n'ibitabo; umuryango w'icumba, uruguruye, kandi ukozwe, mu cuma; inyuma, hari idirisha, rifise ibiyo; hakurya hateye igiti, hicaye n'umuntu.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo akabati gateretsemwo ibitabo birundanyeho hejuru no hasi kandi harimwo ibishaje n'ibishasha n'ivyo abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha mu vyirwa.

Mucumba aho babika ibitabo harimwo imeza ishashe k'igitambara iriko nikaye. Ku ruhande hariho akabati gateretse ko ibitabo bigerekeranye ko impande y'uruhome hariho imeza iriko ibikoresho.

Icumba c'isomero gifise akabati karimwo ibitabo hamwe n'ibipapuro hariho n'iyindi miryango yugaye y'akabati na yo nyene babikamwo ibitabo nimwe n'ibipapuro ku rundi ruhande hariho iruhome rufise ibararyera.

Icumba cyo ku ishure babikamwo ibitabo abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha kiruguruye kandi babitsemwo ibitabo hamwe n'ibipapuro musi hariho n'iyindi miryango yugaye ifise ibara ryera.

Mucumba aho babika ibitabo harimwo akabati kegereye uruhome basize bakuguruye umuryango karimwo ibipapuro hamwe n'ibindi bitabo bakoresha iyo bariko bariga imbere nta muntu n'umwe ahari.

Mu cumba, aho babika ibitabo, harimwo akabati, gateretseko ibitabo, inyuma y'akabati, hariho uruhome, rufise ibara ryera; harimwo n'ibitabo, bifise amabara atandukanye; iryirabura, ubururu, hamwe n'umuhondo.

Ishure ry'imicuko rifise ibikinisho vy'abana bashize hagati mu kibuga hateyemwo ivyatsi, ku ruhande hateye amashurwe ari ku murongo, ibikinisho vy'abana bifise amabara atandukanye harimwo iritukura, icatsi, n'umuhondo.

Icumba c'isomero kirimwo imeza hamwe n'intebe z'abanyeshuri ku ruhande hariho amadirisha manini kandi ariko ibiyo, imbere ku ruhome hasize ibara rishasha hejuru hamanitse ko amatara.

Icumba kirimwo ibikinisho abanyeshure bakoresha biga mu mashuri y'imicuko kandi bifise amabara atandukanye harimwo n'ivyiburungushuye bimwe bifise ibara ry'ubururu, iritukura icatsi harimwo n'ibisa n'umuhondo.

Abanyeshure biga kw'ishuro ry'imicuko bariko barakina ahantu babakoreye abanyeshure bakinira hari ahantu hafise amabara atandukanye harimwo igitukura umuhondo hamwe n'icatsi.

Mu cyumba c'isomero aho abanyeshuri b'imicuko bigira hasi bahashize ibintu abanyeshuri bicarako bifise amabara atandukanye ,ku ruhome hariho igicapo c'umwana mutoyi aryamye ku gicapo c'izuba.

Kw'ishure ry'imicuko mu cumba hariho ahantu kibikoresho abanyeshuri bakoresha bariko bariga kandi bifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo, ubururu, iritukura ku ruhome hariho ibipapuro bihamanitse.

Kw'ishure ry'abanyeshure b'imicuko, mu cumba c'isomero harimwo intebe z'abanyeshure hamwe n'imeza, imbere hariho intebe hamwe n'imeza vy'umwigisha, inyuma hariho ikibaho ariko ata muntu numwe ahagazeho.

Kw'ishure ry'imicuko, hariho ikibuga, kirimwo abanyeshure, bariko barakina; ku ruhande, hateye ivyatsi; ku rundi ruhande, hariho ahantu, hateye ibiti vyinshi; vy'imikaratusi, kandi birebire; hariho n'urupangu.

Kw'ishure ry'imicuko, hariho ikibuga, abanyeshure bakiniramwo; hanze, hariho ahantu, hateye ibiti vyinshi, kandi birebire; nta munyeshure ahari, kandi nta n'umwigisha ahari, haragaragara.

Mu kibuga c'ishure, aho abanyeshure, b'imicuko biga, harimwo ibikinisho, abanyeshure bakinirako, iyo bariko bararuhuka; ku ruhande, impande y'uruhome, hateye ibiti, hamwe n'amashurwe.

Mucumba aho abanyeshuri b'imicuko bigira harimwo intebe zirabura hamwe n'imeza ifise ibara ry'ubururu ku ruhande hariho akabati gato babikamwo ibitabo hejuru hariko igicapo.

Isomero, ryigamwo abanyeshure biga mu mashure y'imicuko, harimwo imeza n'intebe, abanyeshure bicarako, harimwo n'ibikinisho abanyeshure bakoresha; ku ruhome, hamanitse ibipapuro.

Igikoresho abanyeshure biga kwishure ry’imicuko bakoresha iyo bariko bariga kirimwo amabara atandukanye harimwo iry’umuhondo ,i ryera ,iry’uburururu, iry’icatsi hamwe n’iritukura.

Icumba c'isomero kirimwo intebe zitondetse ku murongo z'abanyeshuri inyuma hariho ruhome rufisi baragera ruriko ikibaho gifise ibara ry'icatsi cyanditse ko hakaba hariko n'ibicapo abanyeshuri bakoresha.

Ishure ryubatse rigeretse imbere yaryo hariho ikibuga kinini kandi cagutse giteyemwo ibiti birebire ku ruhande hariho ahantu hateye ivyatsi bike hejuru hariho ikirere kirimwo ibicu vyera.

Icumba c'isomero kirimwo imeza iteretseko ibikoresho abanyeshure biga mu mashure y'intango bakoresha harimwo amakaye hamwe n'ibindi bikoresho bakoresha mu kwandika canke bariko baracapa.

Bizoza n'umunyeshuri yiga mu mashuri y'intango mu cyumba cy'isomero aho yigira harimwo intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo kandi zikozwe mumbaho inyuma ku ruhome hariho amabara abiri atandukanye.

icumba cisomero c'abanyeshuri biga mu mashuri y'intango ku ruhome hasize ibara rishasha kandi hamanitse ko ibipapuro kimwe gifise ibara ry'umuhondo hamwe n'ikindi gipapuro gifise ibara ryera.

Icumba c'isomero, c'abanyeshure, biga mu mashure y'intango, harimwo intebe, nyinshi, zitondetse ku murongo; ku ruhome, hariho ikarata y'isi, hamwe n'ahantu, hasize amabara, atandukanye, harimwo iry'umuhondo, hamwe n'icatsi.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, bifise imiryango yuguruye, imbere yavyo hariho abantu bariko baratambuka, hariho n'ikibuga giteyemwo amashurwe, ivyatsi, hamwe n'ibiti.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari aturiye imbere ririko imiryango yuguruye hariho n'umuntu ahagaze impande y'ikinga imbere hariho ikibuga giteyemwo ivyatsi.

Ishure rifise ikibuga gitose hanyagiwe kubera haguye imvura hariho n'ivyumba vy'amasomero biriko imiryango ifise ibara ry'ubururu kandi yugaye hejuru hasakajwe amabati inyuma hari imisozi miremere.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure hariho n'amadirisha afise ibiyo inyuma ku ruhome hariho akabati kugaye abanyeshure babikamwo ibikoresho kandi hasi hasa neza kubera bahasukuwe.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'ikibuga kinini giteyemo ivyatsi hamwe n'ibiti birebire, mu kibuga harimwo n'inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha iyo bariko baratambuka.

Ishure, rifise ivyumba vy'amasomero, vyubatse ku murongo, hariko n'imiryango, ifise ibara ry'ubururu; imbere, hari ikigega c'amazi, cirabura; hariho n'ibiti, biteye mu kibuga, vy'ibigazi; imbere hateye ivyatsi.

Ishure rifise icumba cy'isomero cubakishijwe amatafari aturiye ariko n'umuryango ukozwe mu vyuma usize ibaragera uriko n'ibiyo hejuru hariho ahantu handitse indome hamwe n'igiharuro.

Mu cumba c'isomero aho abanyeshure bigira harimwo intebe y'abanyeshure, ku ruhande hateretse amakaye hamwe n'ibitabo hariho n'amashakoshi abanyeshure bakoresha iyo baje kw' ishure bashiramwo ibikoresho.

Kw'ishure ry'intango hariho ivumba vy'amasomero vyubatswe ku murongo hejuru bisakajwe amabati hariko n'ivyuma, imbere hariho umufurege utembana amazi hariho n'ahantu hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe.

Ishure ry'abanyeshure biga mu mashure y'intango rifise ivyumba vy'amasomero biriko imiryango hamwe n'amadirisha afise ibara ry'ubururu imbere hariho abanyeshure bahagaze hamwe n'abandi bicaye munsi y'igiti.

ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko , ku ruhande , hateyeho igiti kirekire , munsi hariho abanyeshure hamwe n'intebe bicarako , ku ruhande hariho abanyeshure bari impande y'ivyumba vy'amasomero.

Kwishure ry'abana biga mu mashuri y'intango hariho urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bavuye gukoresha akazu kasugumwe .Harashaje kubera nta miringoti iza n amazi iriko.

ishure rifise ivyumba vy'amasomero , vyubatse bigeretse , hariko n'imiryango ikozwe mu vyuma ,hamwe n'amadirisha arik 'ibiyo , imbere hariho umufurege utembana amazi , iruhande y'ishure hateye ibiti.

Bigiraimana ishure ryabo rifise ikibuga giteyemwo igiti, munsi yaco hariho intebe abanyeshuri bicarako canke abandi bantu, inyuma hateye ivyatsi, hakurya hariho ivyumba vy'amasomero.

Ishure rifise ikibuga kinini hariho ahantu hahagaze umuduga ahandi hateye ivyatsi, ibiti hamwe n'amashugwe hakikujwe n'ivyumba vy'amasomero abanyeshure bigiramwo iyo bari mu vyigwa.

Ishure ryubatse rigeretse, rifise imiryango y'ivyuma isa n'ibara ry'ubururu, hamwe n'amadirisha y'ivyuma afise ibara ry'ubururu, ariko n'ibiyo. Musi hariho intebe z'abanyeshure. Imbere mu kibuga hateye ivyatsi.

Abanyeshure bari mw'ibarabara bariko baratambuka, ku ruhande impande y'inzu hariho ivyatsi biteye impande y'urupangu, inyuma hateye igiti kirekire, hagati harimwo umufurege utembana amazi.

Ishure, rifise icumba c'isomero, cubakishijwe amatafari, aturiye; ku ruhome, hariko ikibaho, gifise ibara ryirabura, kandi, canditseko n'amajambo, bakoresheje n'ingwa, hariko n'ibiharuro vyanditseko.

Bikoroka ni umunyeshure yiga kw'ishure rifise icumba c'isomero, kirimwo idirisha rimwe rinini. Mu cumba harimwo intebe nyinshi zitondetse k'umurongo z'abanyeshure. Inyuma hariho ikibaho canditseko.

Ishure ry'amashuri y'intango mucumba aho umurongozi w'ishure akorera .Harimwo imeza ishashe ko igitambara iteretse ko amakaye ibipapuro hamwe n'ibindi bikoresho bakoresha bari ko barandika harimwo amakaramu hateretse ko n'imashini nyabwongo.

Majambere n'umunyeshure yiga mu mashure y'intango ,ari kumwe n'uwundi munyeshure mugenziwiwe, ku mugongo bambaye amashekoshi arimwo amakaye, kandi bafatanye ku rutugu bariko baratambuka, inyuma yabo harih'ibuye.

ishure rifise ikibuga abanyeshuri bakiniramwo umupira w'amaboko , hariho n'ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo , hanze hariho abantu bahagaze , inyuma y'ishure hateye ibiti birebire..

Ishure rifise ivyumba byinshi by'amasomero kandi vyubatse bigeretse iruhande hariho ahantu hateye ibyatsi hamwe n'amashugwe hariho n'ibiti birebire hagati mu kibuga harimwo inzira yubakishije amabuye.

ishure rifise ikibuga k'irimwo abanyeshure bariko barakina , umwe afise ibendera ry'igihugu c'uburundi ririmwo ibara ryera , iritukura hamwe n'ishasi, impande y'uruhome hateye igiti kinini.

ishure rifise icumba c'isomero kiriko idirisha rikozwe mu vyuma ,kandi hariko ibiyo, imbere mu cumba harimwo intebe y'umwigisha, kandi nta munyeshure canke umwigisha ahari haragaragara.

Akazu ka sugumwe gafise ahantu hatariko umuryango ku rundi ruhande hari umuryango wuguruye hamwe hari ahantu hari indobo irimwo amazi kandi ifise ibara ryera ku rundi ruhande hasize ibara ryera ku ruhome.

Ishure, rifise ikibuga, kinini, giteyemwo ivyatsi, hamwe n'amashurwe; hariho n'ahantu, hari urukarabiro; abanyeshure bakoresha, iyo bahejeje kwisukura; hariho n'imiringoti, izana amazi, abanyeshure bakoresha.

Mu cumba c'isomero aho abanyeshuri biga mu mashuri y'intango bigira harimwo intebe zitondetse ku murongo hasi bahasutse amazi bagiye kuhakorera isuku inyuma hariho indobo yirabura bashiramwa amazi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari aturiye biriko imiryango hariko n'amadirisha afise ibiyo, imbere ifise inkingi z'ivyuma hamwe n'umuferege utembera amazi, ku ruhande hateye igitoke.

Icumba, c'isomero, kirimwo umwijima, kubera, hariho ahantu, hatagaragara neza; hariko n'idirisha, ryugaye, hakaba harimwo, n'umuco w'izuba, uriko urinjira mu cumba c'isomero, kubera, intebe zimwe, ziragaragara.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse ku ruhande hariho ahantu hahagaze imiduga iri munsi y'igiti, imbere yaho hariho abantu bahagaze hakurya naho hariho umuduga uhagaze impande y'amasomero.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hanze rifise ikibuga kirimwo abanyeshure benshi bariko barakina, ku rundi ruhande hateye igiti hagati mu kibuga hashinzemwo ibendera; impande y'amasomero hari abanyeshure.

Icumba c'isomero, c'abanyeshure, biga mu mashure y'intango; harimwo imeza, iteretseko ibikoresho, abanyeshure bakoresha, bariko bariga; igikoresho kimwe, bagikoresha bariko barandika, canke bariko baracapa; harimwo n'ikindi gikoresho, bakoresha bariko barafuta, ivyo banditse, canke basongora.

Ishure rifise ahantu hubatse hateye ivyatsi hamwe n'ibiti hariho n'amashurwe hariho n'uruhome rubakishijwe amabuye ku ruhande hariho umufurege utembara amazi hamwe n'akadobo gasa n'umuhondo.

Ishure rifise inzira nini abanyeshure bacamwo hamwe n'abigisha ku ruhande hariho inkingi zubatse, kandi zifise amabara asize musi hasize ibara ry'ubururu imbere y'ishure hateye ibiti.

Ishure rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi hamwe n'akazu ka sugumwe kubatse ku ruhande impande y'urukarabiro hariho n'uruhome rusize ibaragera hasi gononekaye hejuru hariho ikirere kirimwo ibicu.

Ku ishure aho abanyeshure biga mu mashure y'intango hariho icumba c'isomero ku ruhome gifise ibipapuro bimanitse ko ariko ibicapo bitandukanye ariko n'ibendera hamwe n'abantu.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyuma bisize ibara ry'ubururu hariho n'intebe z'abanyeshure, ku ruhande habitse ingoma z'abatimbo imbere mu kibuga hateye ivyatsi ku ruhande hateye amashurwe.

Mu cumba aho abanyeshure bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi harimwo imeza iteretseko ibikoresho vy'ubwoko butandukanye, abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga harimwo n'igikoresho ku ruhande gifise ivyuma.

Igikoresho abanyeshure bakoresha iyo bari gukora amasuku mu vyumba vy'amasomero, bita indobo kandi gikozwe mu cuma, hagati hariho ahantu umuntu afata iyo ariko araterura amazi.

ishuri ry'abanyeshure biga a mashure y'intango yubatse rigeretse inshuro zibiri imbere yaryo mu kibuga harimo abana bariko barakina harimwo n'ibendera rishinze inyuma ku ishure harimwo abanyeshuri nabo bariko baratambuka

kanakimana niumunyeshure yiga mu mashuri y'intango ari mu cumba c'isomero ari kumwe n'uwundi munyeshure mugenzi wiwe bafise ibitabo byuguruye bariko barasoma kandi birimwo n'ibicapo.

Ivyumba, vy'amasomero, biriko imiryango, ikozwe mu vyuma, risize ibara ry'ubururu; hariho n'amadirisha, na yonyene, asize ibara ry'ubururu, hamwe, havuyeko ibiyo, ahandi, ibiyo biracariko.

kayobera ni umunyeshure yiga mu mashure y'intango ahagaze mu kibuga , co kwishure, imbere yiwe hariho umunyeshure asutamye hakurya , impande y'ivyumba vy'amasomero hateye igiti , hariho n'ikinga riri hanze , hagati mu kibuga hashinzemw 'amabendera

kw' ishure hariho icumba c'isomero kirimwo imeza iteretseko ibikoresho abanyeshure bakoresha bari mu vyigwa vy'ibiharuro ,hariho n'ico bigirako gusoma isaha canditseko ibiharuro bitandukanye, hasi hariho n'ibikoresho bigirako mu guca imirongo.

Ishure rifise icumba abigisha bakoreramwo kiriko umuryango usize ibara ryera kandi ukozwe mu cuma hariho n'idirisha rinini rikozwe mu cuma rifise n'ibiyo hejuru hari ahantu handitse amajambo.

ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse impande y'akazu ka sugwumwe , imbere hariho ikibuga gishinzemwo igiti , hariho n'ivyatsi bike biteye , .ku ruhande hariho umurima w'ibitoke.

Ishure, rifise ivyumba vy'amasomero; ku ruhande, hateye amashurwe, hamwe n'ivyatsi; hariho n'inzira, abantu bahagazemwo, bariko baratambuka; ku rundi ruhande, hateye ibiti vyinshi, n'amashurwe; hejuru, hariho ikirere, gisa n'ubururu.

Bizindavyi, ni umunyeshure, yiga mu mashure y'intango; ari mu cumba c'isomero, ahagaze imbere y'ikibaho; mu kiganza, afise inkoni; ariko arasoma indome, zanditse ku kibaho, akoresheje inkoni.

Ishure, ryigako abanyeshure, bo mu mashure y'intango; rifise icumba c'isomero, gisakajwe amabati, y'ubururu, kandi mashasha; hanze, mu kibuga, hariho abanyeshure, bariko baratambuka, hamwe n'abandi bicaye, impande y'icumba c'isomero.

Umunyeshure yiga mu mashure y'intango bamuguriye impuzu zishasha zo gukoresha iyo, ariko arakora ivyirwa vyo kwinonora imitsi harimwo umupira ufise ibara ry'ubururu wo kwambara hakabamwo n'ipantaro ifise ibara ryiraa abura.

Igikoresho, abanyeshure bakoresha, iyo bari mu vyigwa, vyo gucapa, canke kwandika; ni igikoresho, gisongora, igikoresho bandikisha, canke bacapisha; kiba gifise ahantu, hari urwembe, kandi rukarishe, arirwo rusongora, imbaho.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero biriko uruhome rushaje hamwe n'imiryango yuguruye imbere hariho umufurege utembana amazi mu kibuga uruhande rumwe ruteyemwo ivyatsi hamwe n'amashurwe.

Mucumba c’isomero aho abanyeshure bo mumashure y’intango bigira harimwo abanyeshure bicaye kuntebe ,imbere yabo hariho ikibaho canditseko ibiharuro hamwe nindome ,ntamwigisha ahagaze.

Impuzu abanyeshure bakoresha iyo bagiye kwiga, harimwo izo abanyeshuri b'abahungu bambara hamwe niz'abanyeshuri b'abakobwa bambara kubera ziratandukanye imwe n'ipantaro iyindi nayo n'ijipo.

Ishure rifise ikibuga kinini gishinzemwo icuma kuruhande hubatse ivyumba vy'amasomero biriko n'amabati hejuru hariho ikirere gisa ubururu hamwe n'ibicu vyera.

Icumba c'isomero, gifise uruhome, rwubakishijwe matafari aturiye, hariko n'idirisha rikozwe mu vyuma, risize ibara ryera, ririko n'ibiyo; hamanitseko n'igipapuro, imbere, hariho ahantu hari intebe.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, kandi ryubakishije amatafari aturiye; ifise n'inkingi nyinshi, kandi harimwo n'ivyuma, hejuru hariko amadirisha, nta banyeshure bari hanze.

Kw'ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure y'intango ku kibaho hamanitse amabara atandukanye harimwo irisa umuhondo n'iritukura harimwo n'ibara ry'icatsi hamwe n'iryubururu hamwe n'ayandi mabara.

Igikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barabika gikozwe mu cuma babikamwo ibikoresho vyabo iyo bariko barandika bifise amabara atandukanye hariho n'igikoresho bakoresha mu gufuta ibintu bariko barandika canke bariko baracapa.

Ishure, rifise ikibuga kinini, kirimwo umusenyi, hamwe n'ahandi hantu, hateye ivyatsi bikeyi; iruhande y'ikibuga, hateye ibiti vy'imikaratusi, vyinshi; mu kibuga, hariho abanyeshure bariko baratambuka, hakurya, hari akazu ka surwumwe, hamwe n'ivyumba vy'amasomero.

Akadobo gafise ibara ritukura karimwo ibikoresho abanyeshuri bifashisha iyo bariko barakora ivyigwa vyo gucapa bimwo ibifise amabara atandukanye hamwe n'amakaye bacapiramwo.

Icumba c'isomero gifise uruhome rwubakishijwe amatafara turiye hamanitse ko ikibaho gifise ibara ryirabura canditse ko indome. Hasi hasize isima munsi y'ikibaho hariho ahantu hononekaye.

Icumba, kirimwo: intebe, imeza, hamwe n'amakaye, ateretse hejuru, ku meza; inyuma, impande y'uruhome, hariho akabati, gateretseko ibitabo vyinshi; ku rundi ruhande, hamanitse urupapuro, ku ruhome; hariho n'umuryango, wuguruye.

Amarembo yuguruye akozwe mu vyuma. Ku ruhande hariho intebe iteretseko igikarato, hasi hariho amabuye menshi cane, hejuru hari ibiti bimanitseko intsinga z'umuyagankuba.

Abanyeshure biga mu mashure y'intango, bicaye hasi, bariko barakina, bafise amabuye imbere yabo, hamwe n'ikinogo bimvye; mu biganza bafise ivyamwa bariko barakinisha.

Icumba kinini kandi cyagutse abanyeshure bakoresha iyo baje gufungura imbere yo gusubira mu byumba by'amasomero harimwo intebe nyinshi kandi n'imeza nyinshi abanyeshure bakoresha.

Buri munsi mu masaha yo mu gitondo abanyeshure bahagarara ku murongo bakaririmba indirimbo y'igihugu, hagati mu kibuga hariho abanyeshure babiri. Bukuru ni we ariko araduza ibendera ry'igihugu.

Icumba c'isomero kirimwo imeza iteretseko igitabo abanyeshuri bakoresha iyo bariko bariga, kiriko amajambo yanditseko, hariko n'ibicapo vy'abanyeshuri bafise ikaramu mu ntoke hamwe n'amakaye. Ku ruhande hariho inkoni y'umwigisha akoresha ariko arigisha.

Icumba c'isomero gifise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye, ruriko ikibaho canditseko amajambo hamwe n'indome, hariko imisi, itariki, ukwezi hamwe n'umwaka.

Ishure, rifise ivyumba vy'amasomero, vyubatse bigeretse; imbere mu kibuga, hateye ivyatsi, n'amashurwe; hariho n'ibendera, rishinze hagati mu kibuga; iruhande y'ivyumba, vy'amasomero, hateye ibiti, kandi birebire.

Icumba c'isomero kirimwo imeza y'umwigisha hamwe n'intebe z'abanyeshure, ariko bishaje hariko n'umuryango ukozwe mu vyuma, ariko na wo urashaje imbere hari ikibaho canditseko, ariko gifise ibara ryirabura.

Ishure rifise ikibuga kirimwo amabuye, ku ruhande hubatse uruhome rusize ibara ryera harimwo n'ibiti birebire, harimwo n'umuduga uhagaze inyuma yaho hariho indobo ifise ibara ry'icatsi.

Icumba c'isomero c'abanyeshure biga muma shure y'intango kirimwo ikibaho kimanitse kuruhome canditseko indome z'iminwe hamwe n'izimashini mumabara atandukanye hejuru hariho n'amatafari aturiye

Ishure rifise ivyumba by'amasomero biri ko imiryango y'ivyumba ifise ibara ritukura ariko n'inkingi z'ivyuma navyo bifise ibara ritukura hamwe n'inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'ikibuga kinini ku ruhande giteyemwo ivyatsi, harimwo abana babiri bahagaze, inyuma yabo hariho n'abandi bari mu vyatsi, impande y'uruhome rw'amasomero hariho n'abandi.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe, z'abanyeshure, zitondetse ku murongo, zikozwe mu vyuma, hamwe n'imbaho; inyuma, hariho abantu, umwe ahagaze, ariko aratambuka, hamwe n'uwundi, aryamye ku ntebe; umuryango w'isomero uruguruye.

Ishure ryubatse rigeretse rifise inkingi zisize ibara ryera hamwe ninzira abanyeshure n’abigisha bacamwo kuruhande hariho ivyuma bisize ibara ritukura ,hejuru hariho ikirere gifise ibicu.

Ishure, rifise ivyumba vy'amasomero, bisakajwe n'amategura; hanze mu kibuga, hariho ikigega c'amazi, gifise ibara ryirabura; hejuru, kiriko umuringoti, uzana amazi; ku ruhande hateye ivyatsi, hamwe n'amashurwe.

Ivyumba vy'amasomero, biriko imiryango, ifise ibara ry'ubururu, kandi yugaye; hariho n'amadirisha, afise ibara ry'ubururu, amwe aruguruye, ayandi yavuyeko ibiyo; imbere hateye igiti, hamwe n'amashurwe.

Icumba c' isomero kirimwo intebe z' abanyeshure zitondetse ku murongo, inyuma hari ikibaho kimanitse ku ruhome atakintu na kimwe canditseko, hariho n' umuryango ufise ibara ry' ubururu ikozwe mu cuma.

Ishure rifise isuku ririko ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari aturiye imbere biriko inkingi hamwe n'ivyuma, hariko n'amadirisha y'ivyuma afise ibara ry'icatsi, mu kibuga hateye amashurwe.

Icumba cy'isomero kiri ko uruhome rufise idirisha riri ko ibiyo bimanitse ko ibipapuro bifise amabara atandukanye harimwo igipapuro cera n'ikindi gipapuro gisa n'umuhondo idirisha riri ko ibyuma bisize ibara ryera.

Mu cumba c'isomero aho abanyeshure biga mu mashuri y'intango bigira, ku ruhome hamanitseko urupapuro rufise ibara ry'umuhondo ruriko ibicapo vy'umupira abanyeshuri bakoresha iyo bariko barakina, hariho n'igicapo c'intebe n'igiti, hakaba n'ibindi bicapo.

Icumba c'isomero gifise uruhome kimanitse ko urupapuro rucafyeko amasaha abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga ivyigwa bijanye no guharura isaha musi hariho ikibaho gifise ibara ryirabura.

Ishure, rifise ivyumba vy'amasomero, harimwo n'ikibuga, giteyemwo ivyatsi, ku ruhande, hateye igiti kirekire, kandi kinini, hariho n'urukarabiro, abanyeshure bakoresha, iyo bariko barakaraba, hasi hari amazi, hamwe n'umuringoti, uzana amazi.

Ishure ririmwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo ku ruhande hariho intebe ziriko amasha koshe y'abanyeshure imbere hariho imeza hamwe n'intebe y'umwigisha idirisha riruguruye ku ruhande umuryangona na wo uruguruye.

Mw'isomero ry'abanyeshure, biga mu mashure y'intango, harimwo intebe, zitondetse ku murongo, kandi ntoyi, z'abana; ku ruhome, hejuru, hamanitseko igipapuro, kiriko igicapo; inyuma, hariho ikibaho, canditseko.

Intebe z'abanyeshure, ziri hanze, zitondetse ku murongo, bahegeje kuzikorera amasuku; ku ruhande hahagaze abantu babiri, ku rundi ruhande, hahagaze abanyeshure, bari munsi y'ibiti, imbere hahagaze imiduga.

Ishure, rifise ikibuga, gitateyemwo ivyatsi, hariho ivyumba, vy'amasomero, vyubakishijwe, amatafari aturiye; hamwe n'ingazi, abanyeshure bakoresha, hamwe n'abigisha, iyo, bariko baraja, mu vyumba vy'amasomero, vyubatse hejuru.

Kwishure hariho icumba c'isomero huguruye umuryango ukozwe muvyuma kandi urashaje ku ruhande hari amadirisha nayonyene yuguruye hanze mu kibuga ntabanyeshure bahari.

Ishure rifise akazu ka surwumwe kubakishijwe amatafari aturiye kariko umuryango w'icuma usize ibara ry'ubururu ku ruhande hateyeho ivyatsi, imbere hariho iyindi nzu nini hamwe n'igiti c'ikigazi kirekere.

Mu cumba c'isomero, aho abanyeshure, bo mu mashure y'intango, bigira; harimwo akabati, impande y'uruhome; aho abanyeshure, babika ibikoresho, iyo bagiye kuruhuka, canke bicaye mu ntebe, bariko bariga.

Abanyeshure barimwi barabara ry'ivu ririmwo n'amabuye hariho n'umufurege utembana amazi ku ruhande hateye ko ivyatsi abanyeshure bariko baratambuka bamwe bagiye kwishure ku ruhande hateye ibiti birimwo n'amashurwe.

Ishure, rifise ikibuga kirimwo ivyatsi, ku rundi ruhande, hariho umurima inyuma y'aho, hateye ibiti vy'umukaratusi birebire, abanyeshure, bariko baratambuka, inyuma y'abo, hari ivyumba, vy'amasomero.

Icumba c'isomero, c'abanyeshure, biga mu mashure y'intango; imbere ku ruhome, hariho ikibaho, gifise ibara ryirabura, kandi canditseko amajambo, hamwe n'ibicapo; munsi ku ruhome, hasize ibara ryera.

Ishure, rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi, hamwe n'ivyumba vy'amasomero; hariho n'ahantu, hubatse inzu, irimwo ikengeri; imbere, hariho ibarabara ry'ivu, ririmwo umunyeshure ariko aratambuka.

Abanyeshure benshi bari mu kibuga bariko barakena, kandi bambaye impuzu zo kwinonora imitsi igice kimwe gifise abanyeshure bari ku ruhande rwaco hagati hateyemwo igiti inyuma hariho ivyumba vy'amasomero hamwe n'ibindi biti birebire.

Ishure, rifise ivyumba, vy'amasomero, vyubatse ku murongo; imbere, hariho ikibuga, gishinzemwo ibendera; hariho n'igiti kirekire; inyuma y'ishure, hateye ibiti vyinshi, vy'imikaratusi, kandi birebire.

Ishure, rifise ikibuga kinini, giteyemwo ibiti, bifise amashami menshi; munsi, hariho umuntu, ariko aratambuka, impande y'igiti, ari mu kibuga, hagati; hejuru, hariko urutsinga, rw’umuyagankuba.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye. Bari hanze y'amasomero bari mu kibuga bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'izera hateye ivyatsi bari kumwe n'umwigisha wabo inyuma yabo hubatse ivyumba vy'amasomero.

Ishure, rifise ivyumba vy’amasomero, bitandukanye; bimwe, vyubatse bigeretse, ibindi, ntibigeretse; iruhande, hariho inzira, abanyeshure bacamwo, ahandi naho, hateye amashurwe, impande y'ivyumba vy'amasomero.

Abanyeshure, bahagaze impande y'ivyumba, vy'amasomero, bariko baratambuka; hejuru y'abo, hariho iyindi nzu, igeretse, nayo nyene, ifise ivyumba vy'amasomero; harimwo n'umunyeshure w'umwigeme, yambaye ikanzu.

Icumba c'isomero c'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye harimwo intebe nyinshi zitondetse ku murongo abanyeshure bicara ko iyo bariko bariga ku ruhande hariho uruhome ruri ko amadirisha ariko aracamwo umuco hejuru hari gikoresho kizana umuyaga.

Ishure rifise ikibuga kinini, ku ruhande giteyemwo ivyatsi hamwe n'amashugwe ari ku murongo, hariho n'igiti kirekire hamwe n'ivyumba vy'amasomero, bimwe bifise uruhome rusize ibara ryera.

Ibarabara ririmwo abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu, bamwe bafise imitaka mu biganza vyabo, inyuma impande y'urupangu hahagaze imiduga, hariho n'ahandi hateye amashurwe hamwe n'ibiti.

Ikibuga c'ishure kinini kandi cagutse hagati gishinzemwo ibendera ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'igiti kirekire hakikujwe n'ivyumba vy'amasomero hamwe harisize ibara ryera ku ruhome.

Ishure, rifise ikibuga kinini; ku ruhande, hariho ahantu, hubakishijwe amatafari aturiye; imbere, hateye igiti, kirekire; hagati, hariho umufurege, utembana amazi; hakurya, hubatse ivyumba, vy'amasomero.

Ishure ry'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye rifise ikibuga kinini kandi harimwo n'akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye, ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'ibiti birebire vy'ibigazi.

Ishure rifise ikibuga kinini cagutse ku ruhande hateye ivyatsi harimwo n'abanyeshure bahagaze mu kibuga hariho n'abandi banyeshure bari impande y'ivyumba vy'amasomero hanze y'ishure hari ibarabara vy'ikaburimbi.

Ishure rifise ivyumba by'amasomero hanze impande y'uruhome hariho abanyeshure benshi bahagaze hagati yabo hariho amacupa akikuje ibivu ku ruhande hariho ahantu hashinzemwo igiti.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo imbere hariho intebe n'imeza y'umwigisha inyuma hariho idirisha ryugaye ku ruhande hariho ikibaho amwigisha akoresha, ariko arigisha.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara y'ikaburimbo ifise ikibuga giteyemwo ibiti byinshi by'ibigazi imbere yaryo hariho umufurege utembara amazi hariho umuduga uhagaze hamwe n'abantu.

Ishure, rifise ikibuga, kirimwo ivyatsi, hamwe n'amashurwe; hariho n'uruhome, rufise ibara ryera, rwanditseko indome, inyuma yarwo, hariho abanyeshure bahagaze, hakurya, hubatse ivyumba, vy'amasomero.

Kw'ishure, hariho icumba, babikamwo ibikoresho vyononekaye, bitagikoreshwa; harimwo ikigega c'amazi, caheze, hariho n'intebe, zononekaye, zitagikoreshwa; kandi, nta mwigisha arimwo, nta n'umunyeshure.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bambaye impuzu zo kw'ishure zisa n'ubururu hamwe n'izera bari mw'ibarabara ry'ivu bariko baratambuka ku ruhande hateye ivyatsi impande y'uruhome hariho n'imiduga ihagaze.

Amabendera ashinze hagati mu kibuga, ku ruhande hateye ivyatsi, amashugwe hamwe n'ibiti, hariho n'inzira abantu bakoresha bariko baratambuka, ku ruhande hubatse ivyumba vyinshi vy'amasomero.

Ibendera rishinze hagati mu kibuga ku ruhande hateye ishurwe hamwe n'ahandi hari imiduga ihagaze munsi y'ibiti ,imbere hakikujwe n'ivyumba vy'amasomero hamwe vyubatse bigeretse ahandi ntibigeretse.

Ishure rifishe uruhome rusize ibara ryera, ariko hasi haratanguye gusaza, kubera hasigaye hasa n'ikigina imbere hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe hariho ni igiti.

Icumba kirimwo abantu bicaye bariko bararaba imbere yabo, hicaye abanyeshure bariko barakora amahiganwa, hejuru hariko haraka amatara, hariho n'abandi bantu bahagaze bariko bararaba ingene umukino ugenda.

ndi w'imana n'umunyeshure ahagaze mu nzira aho baca iyo bagiye mu byumba by'amasomero hagati mu kiruga harimwo umuduga uhagaze ku ruhande hariho ahantu hateye ibiti kandi birebire handi naho hateye ibyatsi

icumba c'isomero aho abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bigira , hariho ikibaho gifise ibara ryirabura canditseko amajambo, inyuma hariho n'uruhome rufise ibara rishasha.

Ishure rifise ikibuga kinini, uruhande rumwe harimwo inzira ihagazemwo umuduga, ku rundi ruhande hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko, harimwo abanyeshure bariko baratambuka, inyuma y'ikibuga hariho ahantu hahagaze iyindi miduga myinshi.

Ishure rifise ibyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo ku ruhande hariho iki giga c'amazi cubakishijwe amabuye hariho n'urugo rw'ibiti biteye ku murongo hasi hari umufurege utembana amazi hamwe n'ibarabara ririmwo abantu.

Kw'ishure hariho icumba c'isomero cyubakishijwe amatafara aturiye. Ku ruhome hariko ikibaho cirabura canditse ko indome mungwa zifise amabara atandukanye imbere y'ikibaho hariho intebe y'umunyeshuri.

Ishure, rifise icumba, abanyeshure bashiramwo uburiri, hamwe n'igitanda, bakoresha, bariko bararuhuka; harimwo imeza, hamwe n'intebe; hariho n'idirisha rifise ibiyo; ku ruhande, hariko ibitambara, bisa n'ubururu.

Mu cumba c'inama co kwishure harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe imbere yabo hariho umunyeshure ahagararanye hamwe n'umwigisha, ariko arabasigurira ivyirwa ku rundi ruhande imbere hicaye umwigisha.

Icumba kirimwo intebe zitondetse ku murongo ku ruhande hariho amadirisha afise ibiyo ariko n'ibitambara vyuguruye imbere hariho ahantu hari ikimenyetso cy'umusaraba munsi hateretse ibikombe.

Ishure rifise ikibuga kinini ,ku ruhande giteyemwo ivyatsi hariho n’ivyumba vy'amasomero vyubatse ku ruhande ,hariho abanyeshure bariko baratambuka, hejuru hariho ikirere kirimwo ibicu.

Icumba, abanyeshure, biga mu mashure yisumbuye, bakoresha, iyo bariko barakora, ubushakashatsi; harimwo ibitabo, bitondetse ku murongo, hamwe n'imeza, ziteretseko imashini nyabwonko; harimwo n'intebe, abanyeshure bicarako.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi amashugwe hamwe n'ibiti kurundi ruhande hariho umushinge wubakishijwe amabuye hejuru mu kibuga hariho uruhande rurimwo amabuye manini inyuma hubatse ivyumba vy'amasomero.

Ishure, rifise ivyumba vyinshi, vy'amasomero; hariho abana bahagaze, mu muryango, hamwe n'impande y'ivyumba, vy'amasomero; hariho n'umufurege, utembana amazi; imbere, hateye amashurwe, ari ku murongo, hariho n'inzira, irimwo abanyeshure, bari gutambuka, abandi bicaye, mu vyatsi.

Icumba c'isomero cubakishijwe uruhome rufise amatafari aturiye hariho n'ikibaho gifise ibara ryirabura gicafyeko imirongo hariko n'indome hamwe n'ibiharuro vyanditse ko ku ruhande hariho urutsinga rw'umuyagankuba.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe, z'abanyeshure, zitondetse ku murongo, ziteretseko ibitabo, hamwe n'ibipapuro; imbere, hariho akabati, umwigisha akoresha, abikamwo ibikoresho vy'abanyeshure.

Inzira ifise, ku ruhande, ivyatsi, hamwe n'amashurwe; hariho n'ahantu, hateye ibiti, hashinzemwo n'icapa, gikozwe mu vyuma, gisize ibara ryera, harimwo n'indome, zanditse mw’ibara ryirabura.

Mu cumba c'isomero c'abanyeshure hariho akabati abanyeshure babikamwo ibikoresho vyabo, iyo bicaye bariko barakurikira ivyigwa, muri ako kabati bashizemwo amashakoshi yabo arimwo n'amakaye hamwe n'ibindi.

Ishure rifise inzira abantu bacamwo iyo bariko baratambuka ,harimwo abantu babiri bafise n'igikoresho c'isuku, ku ruhande hariho inkingi ,imbere hari iruhome gubakishijwe amabuye, hejuru hateye ivyatsi hamwe n'ibiti.

Ishure ryubakishijwe n'ivyumba biri ko amatafari aturiye hanze hariho urukarabiro aho abanyeshure bakoresha iyo bariko barakaraba hariho n'imiringoti izana amazi imbere hariho ikibuga giteyemwo ivyatsi hamwe n'ibiti.

Ishure ryigisha abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hagati heteyemwo ibiti vyinshi ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe hariho n'amabendera ashinzemwo.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero kandi vyubakishijwe amatafari aturiye, rifise n'inkingi, imbere hariho umufurege utembana amazi hamwe n'ahantu hateye amashugwe n'igiti kirekire.

Intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo mu cumba c'isomero imbere hariho ikibaho gifise ibararyirabura canditse k'amajambo ku ruhande hariho uruhome rusize ibararyera hejuru hariho imashini iza n'umuyaga.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe z'abanyeshure, zitondetse ku murongo; imbere, hariho imeza, y'umwigisha; inyuma, hariho ikibaho, gifise ibara ryirabura; ku ruhome, hariho amadirisha menshi; inyuma hateye ibiti.

Icumba c'isomero kirimwo intebe hamwe n'imeza abanyeshure bakoresha bariko bariga hariho igitabo cuguruye giteretse hejuru y'imeza hejuru hariho imashini ziza n'umuyaga hamwe n'amatara arikaraka.

icumba c'isomero kiriko umuryango wuguruye kandi ukozwe mu vyuma ,uriko igipapuro cera kimanitseko , inyuma hariho uruhome rwubakishijwe amatafar'aturiye, hejuru hariho ahantu hasize ibara ryera.

Ishure rifise ikigega c'amazi cubakishijwe amabuye, rifise imiringoti itandukanye, imwe yinjiza amazi, iyindi igasohora amazi, imbere hariho indobo zifise ibara ry'umuhondo bariko baravomamwo, ku ruhande hateretse amasahani.

Ishure, ry'abanyeshure, biga mu mashure yisumbuye, rifise ikibuga, abanyeshure bakiniramwo; ku ruhande, hariho ahantu hateye ibiti; hakurya, hari umusozi, munini, kandi muremure.

Abanyeshure bari mu kibuga aho bakinira umupira w'amaboko, bambaye imuzu zo kwinonora imitsi, inyuma y'abo nta ndorerezi zihari, hakurya niho hari abandi banyeshure bariko barakina, begereye uruhome.

Ishure rifise ikibuga kinini hamwe n'ahantu hateye ivyatsi ku ruhande hateye ibiti binini kandi birebire hariho n'ahantu hubatse akazu kasugumwe abanyeshure bakoresha.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, kandi bisakaye biriko n'amadirisha afise ibiyo hanze mu kibuga hari ahantu hateye ivyatsi hamwe n'amashurwe ari ku murongo kurundi ruhande hateye ibiti.

mu cumba c'isomero aho abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bigira , ku ruhome hasize ibara ryera , hariho n'isaha abanyeshuri bakoresha iyo bariko bararaba igihe kugira umwigisha amenye yuko isaha igeze canke iheze.

umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye ikaye yiwe arayibagiye ayisiga ayuguruye ayitereka ko ikaramu ifise ibara ryirabura kandi urupapuro rw'imbere yasize agwanditse ko

Ishure ryubatse ahantu hagutse ririmwo ibyumba by'amasomero byinshi bimwe byubatse bigeretse, hariho n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo giteyemwo ivyatsi kirimwo n'inzira abanyeshure bakoresha hamwe n'abigisha.

Icumba c'isomero c'abanyeshure biga mu mashuri yisumbuye imbere hariho ikibaho gifise ibara ryirabura harimwo n'indome zanditsemwo hejuru hariho uruhome rufise ibara ryera hamwe n'amatafari aturiye.

sinzi nkayo ishure yiga ko hagati mu kibuga rifise ibiti hamwe n'amashugwe hasi hateye ivyatsi ku ruhande hariho umushinge wubakishijw'amabuye inyuma hariho inkingi nayo y'inzu

Kwishure ry'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye .Hariho icumba kirimwo abigisha bicaye ku ntebe bariko barakora inama bose baracereje bariko bararaba imbere yabo ahantu hari amasanamu.

Bizoza ari kwishure ari kumwe n'uwundi munyeshure mugenzi wiwe bahagaze impande y'ivyumba vy'amasomero imbere yabo hariho igiti, kandi kirekire mu kibuga hariho ivu, kubera nta vyatsi biteye.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ikibuga kirimwo abanyeshuri benshi bahagaze hagati yabo harimwo uburiri bwo kujyama ko ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'ibiti birebire mu kibuga hashinzemwo n'amabendera.

Abanyeshure, bari mu kibuga, bariko barakina, umupira w'amaboko; ku ruhande, hariho abandi banyeshure, bicaye; inyuma y'abo, hubatse ivyumba vy'amasomero; iruhande, hariho n'ahandi hantu, hateye ibiti, hamwe n'aho, abarorerezi bicara.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero ku gice co musi hubakishijwe amabuye, hagati hubakishijwe amatafari aturiye, hejuru hasize irangi, hariho n'imiryango y'icuma ifise ibara ry'ubururu, imwe irugaye iyindi iruguruye.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari aturiye, hagati harimwo umuryango wuguruye ukozwe mu cuma, ufise ibara ry'ubururu, hanze haragaragara nta banyeshure bahari, hasi hariho ibipapuro.

Ishure rifise icumba c'isomero kiriko imiryango ikozwe mu vyuma, hariko n'ibiyo ku ruhande hariho uruhome rusize amabara atandukanye musi hariho ibara ryirabura hagati ry'ubururu hejuru naho hasize iry'umuhondo.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure ziteretse k'ibipapuro imbere hariho imeza iteretse ko ishugwe hariho n'intebe y'umwigisha ku ruhande hariho igipapuro kiri kigicapo c'ikarata y'isi inyuma hari idirisha riri kibiyo kurundi ruhande hari rwo ikibaho atakina kimwe canditseko.

Ishure ry'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye hariho icumba c'uburaro kirimwo ibitanda hamwe n'uburiri abanyeshure bakoresha iyo bariko bararuhuka hashashe ko ibitambara bifise amabara atandukanye hejuru hariho amatara ariko araka.

Harera n'umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye ari hanze mu kibuga ari kumwe n'abanyeshuri abagenzi biwe iruhande yabo hateye ibyatsi harimwo n'inzira abantu bacamwo ku ruhande naho hari ivyumba vy'amasomero.

Abanyeshuri bakoze isuku imbere y'uko binjira mu cumba c'isomero . Intebe bazitondetse ku murongo hasi bakoreye isuku kubera harakubuye inyuma hariho ikibaho gifise ibara ryirabura kandi canditseko.

Icumba, kirimwo abanyeshure, abigisha, hamwe n'abavyeyi, baje mu nama; imbere y'abo, hicaye umubikira, afise igitambara ku mutwe; hagati, hariho n'umuntu ahagaze; hejuru, hariho amatara ariko araka; ku ruhome, hariko amadirisha, afise ibiyo.

Ishure ryubatse rigeretse, mu gice co musi harimwo Abanyeshuri bariko baratambuka ari benshi ,harimwo n'uwambaye ikanzu, umwigeme ku ruhande ,hariho uruhome gubakishijwe Amatafari aturiye, hamwe n'Amadirisha.

Abanyeshuri bahagaze kumurongo bariko barinjira kumuryango wisengero risize kuruhome ibara ryera hamwe nir'itukura .kuruhande hubatse ivyumba vy'amasomero hamwe nabandi banyeshure bariko baratambuka.

Ishure rifise ikigega c'amazi kiri hanze cubakishijwe amabuye, ku ruhande hariho icumba c'isomero abanyeshure bigiramwo, hariho n'idirisha, hakurya hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari tauriye bisakajwe amabati asa n'ibara g'icatsi harimwo inzira abanyeshure bacamwo iyo bariko baratambuka hagati hashinzemwo amabendera.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe, imeza, abanyeshuri bakoresha; ku ruhande, hariho akabati, babikamwo ibitabo; ku ruhome, hamanitse ibipapuro, biriko n'ibicapo; hariho n'ahantu, hari imboneshakure.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bari hanze bahagaze bakoze umuzingi hagati harimwo umwigisha ariko aravuga ku ruhande hateye ibiti kandi birebire hariho n'ivyumba vy'amasomero.

Ishure rifise ikibuga gihagazemwo umuduga hariho n'umuntu ariko aratambuka, hakurya hateye ibiti birebire, hejuru hariho ikirere gisa ubururu hamwe n'izuba ririko rirarenga.

Ishure, rifise icumba kinini, kandi cagutse, abanyeshure n'abigisha, bakoreramwo, inama; imbere, gifise inkingi nyinshi, kandi zubatse ku murongo; hariho n'umufurege, utembana amazi; mu kibuga, uruhande rumwe, ruteyemwo ivyatsi.

Icumba kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe iruhande hariho ahantu hari intebe zigaragara imbere yabo hariho umwigisha ahagaze ariko arabasigurira ivyirwa, inyuma yiwe hariho ahantu handitse amajambo.

Kwishure mucumba cinama harimwo abanyeshure bamwe biga mu mashure yisumbuye bicaye kuntebe harimwo n'abigisha, harimwo n'umuntu ahagaze, imbere hicaye umubikira afise igitamabara cera kumutwe.

Ishure rifise uruhome rwubakishijwe n'isima ,harimwo n'ibiti biteye vy'imikaratusi, kandi birebire hasi hateye ivyatsi hariho nibarabara abantu bacamwo.

Icumba c'isomero kirimwo intebe nyinshi z'abanyeshure zitondetse ku murongo ku ruhande hariho amadirisha afise ibiyo, kandi yugaye nta mwigisha ahari, kandi nta n'umunyeshure ahari haragaragara.

Ishure rifise ahantu hateye ibiti vyinshi harimwo n'ahantu hubatse ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari aturiye ku ruhande hariho ahantu hari nkingi z'ivyuma hejuru hasakaje amabati.

Ishure rifise ivyumba abarongozi bakoreramwo biriko imiryango ikozwe mu vyuma, kandi isize ibara ry'ubururu ku ruhome hariho ahantu hamanitse ibipapuro hejuru hariho itara.

Mu cumba c'isomero aho abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, nta muntu n'umwe arimwo, harimwo intebe n'imeza bitondetse ku murongo hariho n'idirisha ryuguruye kandi nta mwigisha ahari.

Abanyeshure bahagaze mw'ibarabara barindiriye umuduga utwara abanyeshure ufise ibara ryera, imbere yaho hashinzemwo ibendera, inyuma y'amazu naho hateye ibiti kandi birebire, imbere y'abanyeshure hateye amashurwe.

Icumba c'isomero gifise uruhome rusize amabara atandukanye ariko n'umuryango ukozwe mu vyuma usize ibara ry'ubururu ku ruhande hariko amadirisha na yonyene yo muvyuma ariko ibiyo.

Ishure, rifise ahantu, abarongozi bakorera, hariko imiryango, yugaye, imanitseko n'ibipapuro, bifise ibara ryera; hasi, hari ahantu, hatanguye kwononekara, ku ruhome; kandi, nta muntu n'umwe ahari.

Icumba c'isomero kirimwo umwijima hariho n'ahantu hatagaragara neza hariho idirisha ririko riracamwo umuco mw'ishure nta munyeshure ahari canke umwigisha harimwo intebe zigaragara kandi zitondetse ku murongo.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero bimwe vyubatse bigeretse ibindi vyubatse ku murongo hariho n'ikibuga kirimwo abantu bariko baratambuka ahandi hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi gikikujwe n'amabuye.

Ishure rifise ikibuga kinini kidateyemwo ivyatsi, kirimwo abantu bariko baratambuka, k'uruhande hariho ahantu hubatse ivyumba vy'amasomero, hariho n'ibiti birebire hamwe n'ibindi binini bihateye.

Ishure ryiga ko abanyeshure biga mu mashure yisumbuye harimwo n'uburaro aho abanyeshure baruhukira iyo bavuye kwiga harimwo ibitanda hamwe n'imeza n'intebe abanyeshure bicarako.

Ishure rifise uruhome rwubakishijwe amabuye, imbere rufise ibicapo vyanditseko vy'abanyeshure bahagaze bariko baratambuka mu nzira, imbere yabo hariho amashure hamwe n'ibendera rishinzemwo.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ibyatsi hamwe n'ibiti binini ku ruhande hubatse ibyumba by'amasomero imbere hariho imifurege itembana amazi hagati mu kibuga harimwo impene iriko irarisha.

Mu cumba c'inama, hicayemwo abavyeyi, baje gukora inama, y'abanyeshuri, biga mu mashuri yisumbuye, harimwo n'intebe zigaragara, ata muntu azicayeko, imbere y'abo, hariho umuntu, ariko aravuga ijambo.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo bisakajwe n'amabati atukura imbere hateye ivyatsi ku ruhande hariho umupfurege utembana amazi harimwo n'inzira abanyeshure bacamwo.

Ishure rifise amarembo abiri hamwe n'aho abantu bicara iyo bariko baracungera umutekano, imbere hari abantu babiri bariko baratambuka, ku ruhande hateye ibiti birebire kandi binini.

Icumba c'i somero gifise uruhome ruriko ikibaho gifise ibara ryirabura canditseko n'ingwa rifise ibara ryera handitseko indome ku ruhome na ho hariho ahantu hasize ibara ry'icatsi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari aturiye hariho n'imiryango isa ubururu, hanze hariho abanyeshure bamwe bariko baratambuka, abandi baricaye . Hariho n'ahantu hateye ivyatsi, ahandi naho haragaragara hari ivu gusa.

Mu cumba c'isomero, harimwo abanyeshure, bicaye ku ntebe, harimwo n'umunyeshure, afise iterefone, ariko arafotora, ibintu vyanditse imbere, harimwo ibiharuro, hamwe n'indome; iruhande, hamanitse isaha, bakoresha, iyo bariko bariga; nta mwigisha ahagaze imbere.

Icumba c'isomero kirimwo intebe n'imeza vy'umwigisha, inyuma hariho ikibaho gifise ibara ryirabura canditse ko indome hamwe n'ibiharuro. Hejuru hariho ahantu hasize ibara ryera hamwe n'uruhome rufise amatafari aturiye.

Ishure, rifise amarembo yugaye, kandi, akozwe mu vyuma, hariko n'amajambo, yanditseko mw'ibara ryera; ku ruhande, hariho uruhome, rwubakishijwe amatafari aturiye, n'ahandi, ku ruhande, hubakishijwe amabuye; imbere, nta munyeshure ahari.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko, ku ruhande hariho ahantu abanyeshure bata ibipapuro, imbere hateye ivyatsi, hariho n'ivyumba vy'amasomero ryubatse bigeretse incuro zibiri.

abanyeshuri bari mu cumba bahagaze bamwe bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'izera imbere hariho abandi banyeshuri bicaye harimwo n'intebe zitondetse ku murongo ku ruhande hari amadirisha.

Gahungu, yiga kw'ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye, no gukoresha ibikoresho, vy'ubuhinga bwa none; ari mu cumba, aho bakorera imyimenyerezo, arahagaze, ari kumwe n'abandi banyeshure; inyuma y'abo, hariho imeza, iteretseko ibikoresho, bigirako.

Icumba c'isomero, abanyeshure, bakoreramwo imyimenyerezo, hariho imeza, iteretseko ibikoresho, abanyeshure bigirako, ibijanye n'ubuhinga, bwa none; hariko n'intsinga, zifise amabara atandukanye.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo, harimwo abanyeshure bicaye imbere yabo hariho imeza ziteretseko imashini nyabwonko, hariho n'umwigisha wabo yambaye amarori.

kw' ishure ry'imyuga mu kibuga harimwo abanyeshure bariko baratambuka abandi barahagaze, hariho abigisha bahagaze impande y'icumba c'isomero hamwe n'amashurwe ateye ku murongo, hariho n'uruhome ruriko ibicapo, hakurya hateye ibiti.

Niyongabo n'umunyeshure yiga mu'ishure ry'imyuga ibyigwa bijanye no gukora ibikoresho byononekaye bikoresha ubuhinga bwanone ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo ku meza hateretse ibikoresho basambuye.

Abanyeshure, biga ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye no gukoresha imihora ngurukanabumenyi, bari mu cumba, ku meza, imbere yabo, hateretse imashini nyabwonko, hamwe n'umwigisha ariko arabaha ivyigwa.

Ka nyange ni umunyeshure mu vyirwa bijanye no gukoresha imashini nyabwonko baricaye mu cumba aho bakorera imyimenyerezo imbere yabo hariho imeza ziteretseko imashini nyabwonko ku ruhande hari amadirisha yugaye, ariko nibitambara.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo imbere yabo hariho imeza iteretse ko ibikoresho bariko barigira ko inyuma hari akabati babikamwo ibikoresho.

Abanyeshure bari mu cumba aho bariko barakorera ivyigwa bakora n'imyimenyerezo bafise n'imashini nyabwonko ku ruhande hariho akabati karimwo ibitabo vyinshi bitondetse ku murongo.

Abanyeshure bari mu cumba c'isomero bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho imeza iriko n'imashini nyabwonko, abanyeshure bafise amakaye hamwe n'ikaramu imbere yabo hariho umuntu yicaye.

Nzoramba n'umunyeshure yiga mwishure ry'imyuga ivyigwa bijanye no gukoresha imashini nyabwonko ari mucumba aho bigira imbere yiwe hariho imeza iteretseko imashini nyabwonko k'uruhande haraho ibipapuro.

Munyana n'umunyeshuri wo muri kaminuza yiga ivyigwa bijanye no kubungabunga amagara y'abantu ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo abanyeshuri bamwe bambaye udukingira munwa hariho n'igitanda abanyeshuri bigirako.

Ishure, rifise abanyeshure, bari hanze, mu kibuga, bafise indobo, z'amazi, bariko baravomera, umurima; bari kumwe, n'umwigisha wabo, ariko arabigisha, ingene, bavomera.

Mu cumba c'isomero harimwo imeza iteretse ko urupapuro rufise ibara ryera rwandikishijwe ko n'ikaramu ifise ibara ry'ubururu hariho indome zanditse ko hamwe n'ibindi bicapo.

Ishure rya Kaminuza ryubatse, rifise inkingi kandi rigeretse incuro zibiri, ririko ibiyo bisa n'ubururu, hejuru hasize amabara atandukanye harimwo iry'icatsi, iritukura hamwe n'iryera, imbere hashinze amabendera.

Icumba abigisha ba kaminuza bakoreramwo harimwo ahantu hari iruhome rufise ibara ritukura hamwe n'ibipapuro vyera vyanditseko amajambo hejuru hariko indome hamwe n'ibiharuro.

Icumba c'isomero c'abanyeshure biga muri kaminuza harimwo intebe n'imeza imbere hariho ikibaho gifise ibara ryirabura canditseko, ku ruhande hariho ahantu hamanitse ibipapuro ku ruhome.

Ishure rya kaminuza, rifise ikibuga kinini, kandi cagutse, giteyemwo ivyatsi, amashurwe, hamwe n'ibiti; harimwo n'inzira, irimwo abantu, bariko baragenda, hamwe n'ivyumba vy'amasomero vyubatse.

Icumba c'isomero gifise umuryango wuguruye imbere harimwo intebe y'umunyeshure ku ruhome hariho idirisha ryugaye ririko ibiyo hanze hariho inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo.

Ishure ryubatse rigeretse inshuro zibiri .Hanze rifise ikibuga kitari mw ivyatsi harimo abanyeshure bariko barakina ku ruhande hariho akazu kasugumwe gafise uruhome rusize ibara ryera inyuma y'ishure hateye ibiti.

Icumba c'isomero, c'abanyeshure, biga mw'ishure rikuru, rya kaminuza; bicaye ku ntebe; imbere, hariho n'ababikira babiri; ku ruhande, hariho ahantu, hamanitse igitambara, gifise ibara ritukura, n'iryera, hamwe n'umuhondo.

Kigeme ni umunyeshure ari mu cumba aho bigira, harimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo, imbere ya Kigeme hahagaze uwundi munyeshure, ku ruhande hariho amadirisha afise ibiyo kandi yuguruye.

Ikibuga gitemwo ivyatsi, kirimwo abanyeshure bambaye impuzu z'abantu bahejeje kwiga ishure rikuru rya kaminuza, ku ruhande hariho ibitambara vyera biriko n'amashurwe, inyuma yabo hariho abantu baje kubaraba.

Kw'ishure, aho abanyeshure, bo muri kaminuza, bigira; hariho ivyumba vy'amasomero, biriko amadirisha, afise ibiyo; ku ruhande, hateye amashurwe, hariho n'inzira, abanyeshure, n'abigisha bakoresha, kandi isakaye.

Ishure rya kaminuza, rifise ikibuga kinini, kandi cagutse, giteyemwo ivyatsi; niho abanyeshure bakinira, umupira w'amaguru; ku ruhande, hariho uruhome, rusize ibara ryera, hamwe n'amarembo yugaye.

Icumba c'isomero, kirimwo abanyeshure, bo muri kaminuza, bicaye ku ntebe; hariho n'imeza, ziteretseko amakaye, hamwe n'ibipapuro; inyuma y'abo, hariho uwundi munyeshure ahagaze, ariko aratambuka.

Ishure rya kaminuza, rifise inzira, abanyeshure, hamwe n'abigisha, bakoresha, bariko baratambuka, bagenda mu vyumba vy'amasomero; ku ruhande, impande y'uruhome, hahagaze umuntu; hejuru, hasize ibara ryera.

Umunyeshure, yiga muri kaminuza, mw'ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye, no gukora, umuyagankuba, ari impande y'uruhome, yambaye impuzu, z'ubururu, hamwe n'inkofero, y'umuhondo; ariko arasigura, ingene ivyigwa bikora.

Nta bindi ni umunyeshure yiga ku ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi vyinshi hamwe n'amashugwe ateye ku murongo hariho n'ibendera rishinze impande y'ivyumba vy'amasomero inyuma y'ishure hateye ibiti birebire.

Ishure rya kaminuza ryubatse rigeretse riri ko n'ibiriyo vyinshi bifise ibara ry'ubururu amarembo y'ishure aruguruye harimwo umuntu ariko aratambuka imbere hateye ivyatsi hariho n'ibarabara ry'ikaburimbo ririmwo abantu bari kwikinga.

Ishure, rifise ikibuga, giteyemwo ivyatsi, hamwe n'ibiti; harimwo n'inzira, abantu bakoresha, bariko baratambuka; hagati mu kibuga, harimwo umuntu, ahagaze, ariko aragenda; ku ruhande, hariho uruhome.

Harera niumwigisha wo muri kaminuza ari mu cyumba cy'isomero arahagaze imbere y'iwe hariho imeza hamwe n'intebe ku ruhande hariidirisha rinini kandi rifise ibiyo byuguruye hariho n'igitambara.

Icumba c'ishure ryomuri kaminuza kirimwo imboneshakure iriko irerekana indome hamwe n'ibiharuro inyuma hariho idirisha kandi rifise ibiyo vyugaye ririko n'ibitambara bifise amabara atukura.

Kw'ishure rya kaminuza hariho icumba abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo, harimwo imeza hamwe n'intebe, ku meza hashasheko igitambara, hejuru hateretseko imashini nyabwonko.

Ishure rifise inzirandende abanyeshure bacamwo hamwe n'abigisha iyo bagiye mu vyumba vy'amasomero ku ruhande hariho ahantu hari inkingi hamwe n'ivyuma bisize ibara imbere yavyo hateye ibiti.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse, riteyemwo ivyatsi hamwe n'ibiti binini, ku ruhande hubatse inzu ifise uruhome rufise ibara ryera hamwe n'umuryango wuguruye, mu kibuga harimwo inzira, harimwo n'abantu bariko baratambuka.

Ku munsi mukuru wo guheza umwaka w'amashure abanyeshure bambaye impuzu zisa mu biganza vyabo bafise ibipapuro hejuru bashize inkofero imbere yabo hicaye ababyeyi bariko bararaba ingene abanyeshure banezerewe.

Icumba c'inama c'abanyeshure biga muri kaminuza, harimwo abanyeshure benshi bicaye ku ntebe, bariko bararaba imbere yabo, inyuma yabo hariho uruhome rusize ibara rishasha, hejuru hamanitse itara.

Karenzo ni umunyeshure wo muri kaminuza yambaye ishakoshi ku mugongo, mu mutwe yambaye amarori, imbere yiwe hari ivyatsi hamwe n'igiti biteye, ari mu nzira ariko aratambuka impande y'amasomero.

Mu cumba c'isomero aho abanyeshure bakaminuza bigira harimwo intebe hamwe n'imeza iteretse ko iterefone ku ruhande hari agacupa k'amazi hamwe n'urupapuro ruhateretse hamwe n'ubutsinga.

Umunyeshure wo muri kaminuza yiga mw’ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye n’ugufatanya ivyuma, yambaye ibikingira amaboko hamwe n'ibikingira mu maso, ariko arakora imyimenyerezo kandi ari wenyene.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse giteyemwo ivyatsi vyinshi hamwe n'amashugwe ateye ku murongo harimwo n'inzira abanyeshure n'abigisha bakoresha bariko baratambuka hamwe n'inzu zifise uruhome rusize ibara ryera.

Icumba kirimwo abigisha bo mu mashure ya kaminuza bicaye ku ntebe, bariko barakora inama, imbere y'abo hariho imeza ziteretseko n'iterefone, bose baracereje bariko baraba imbere y'abo.

Ishure rya kaminuza rifise uruhome rusize ibararyera hamwe n'amajambo yanditse ko mwibara ritukura hamwe n'iryoubururu imbere yaho hateye ibiti hamwe n'ivyatsi biri hasi inyuma na ho hubatse icumba c'isomero.

Kw'ishure rya kaminuza hariho akazu ka sugumwe gafise imiryango myinshi ikozwe mu vyuma niho abanyeshure bakoresha bashaka gukora umwanda mutoyi canke mukuru imbere hariho ahantu hari indobo y'ubururu.

Majambo n'umunyeshure yiga kw'ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye no gukora umuyaga nkuba ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo ari kumwe n'umunyeshure mugenzi wiwe bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'inkofero z'umuhondo, imbere yabo hariho ivyigwa bariko barakora.

Karemera, ni umunyeshure, wo muri kaminuza, mu vyigwa bijanye, no kubungabunga, amagara y'abantu; ari mu cumba, ari kumwe n'abandi, banyeshure bambaye impuzu zera; kandi imbere y'abo, hariho ibipapuro, bariko barandikako.

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi cagutse gisa neza giteyemwo ivyatsi vyinshi hamwe n'amashurwe ateye ku murongo harimwo ninzira abantu bakoresha bariko baratambuka ku ruhande hubatse amasomero.

Akazu kasugumwe ko kw' ishure rya kaminuza karatanguye gusambuka inyuma hariho umuringoti ufise ibara ryera uzana amazi ku ruhande hariho uruhome rufise ibara ryera hasi ntibahakorera isuku.

Ishure ifise inzira ihagazemwo abanyeshure bakoresha iyo bariko baragenda mu vyumba vy'amasomero hariho n'umuryango urimwo umuntu, ariko aratambuka hejuru hamanitse amatara ku ruhome hariho insinga z'umuyaga nkuba.

Ishure rya kaminuza rifise inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo iyo bagiye mu vyumba by'amasomero biri hejuru canke byubatse musi ku ruhande hariho uruhome rusize ibara rishasha kandi ryera.

Isomero ririmwo intebe nyinshi, kandi zishasha zitondetse ku murongo z'abanyeshure harimwo umwana w'umunyeshure yicaye ku ruhande hariho umuryango uriko nibitambara hamwe n'idirisha rinini imbere hari ikibaho, kandi canditseko.

Icyumba cy'isomero kirimwo intebe, inyuma hariho ahantu hari akabati babikamwo ibikoresho hamwe n'uruhome rusize irangi. Hariho n'imiryango yugaye ifise n'ibiyo inyuma hariho uruhome gubakishijwe amatafari aturiye.

Akazu ka surwumwe, ko kw'ishure, aho abanyeshure, ba kaminuza, bakoresha, hariho isuku, kubera harasa neza; ku ruhande, hariho ahantu, hari akadobo, gafise ibara, ry'umuhondo; inyuma, hariho n'umuringoti w'amazi.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure bambaye impuzu zera kandi bicaye ku ntebe zabo. Bamwe bariko bararaba imbere abandi bariko bararaba uwundi munyeshuri ahagaze ariko arasigura ivyigwa.

Ishure rya kaminuza, rinini, kandi ryubatse rigeretse, rifise inkingi, hamwe n'ibiyo bifise amabara, y'ubururu; hejuru, hariho n'igitambara, canditseko amajambo, mw’ibara ry'ubururu, hamwe n'iritukura.

Muri kaminuza, hariho icumba c'isomero, gifise ikibaho, gisa n'ibara ry'icatsi; hariko amajambo, hamwe n'indome, vyanditsweko n'ingwa; imbere, hariho ahantu, umwigisha ahagarara, ariko, ntahari.

Ishure rifise ivyumba vyishi vy'amasomero biriko uruhome rusize ibara ryera mu kibuga hariho inzira ihagazemwo abantu ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'ibiti birebere hariho n'umuntu yicaye munsi y'igiti.

Ishure rya kaminuza rifise ivyumba vyubatse bigeretse hanze hariho ikibuga gifise ahantu imiduga ihagarara, ku ruhande hateye amashugwe hamwe n'ivyatsi inyuma y'ishure naho hateye ibiti binini.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshuri bicaye hasi. Mu biganza bafise ibitabo vyuguruye , bariko barasoma. Inyuma hariho umuryango wugaye, hamwe n'uwundi wuguruye. k'Uruhome hamwe hasize irangi.

Icumba c'isomero kirimwo intebe hamwe n'imeza iteretseko ibipapuro hamwe n'ibitabo hariho n'ibikoresho bakoresha kandi hariho inyuma n'uruhome rusize ibara ryera.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero biriko imiryango isize ibara ry'ubururu, imbere hariho inkingi y'icuma, mu kibuga nta vyatsi bihari, hateyemwo ibiti, hejuru hari ikirere c'ubururu.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bisize amabara atandukanye, imbere hariho ahantu hateye amashugwe, mu kibuga harimwo amabuye menshi mato, inyuma y'ishure hariho iyindi nzu yubatse.

Vyizigiro yiga muri kaminuza ibyigwa bijanye no guteka hari mucumba aho bakorera imyimenyerezo bambaye impuzu z'abatetsi hamwe n'inkofero imbere yabo hariho imeza iteretse ko ibikoresho bariko barigira ko harimwo ibitunguru hamwe n'amacupa ahateretse.

Abanyeshuri bo muri kaminuza, bagiye mu cumba aho babika ibitabo, bicaye ,ku meza imbere yabo hateretse ko ibitabo, bariko barasoma ,inyuma impande y'uruhume ,hari akabati kabitsemwo ibitabo, bitondetse ku murongo ,kurundi ruhande hariho n'abandi banyeshuri.

Icumba c'isomero, kirimwo abanyeshure; imbere y'abo, kumeza, hateretseko ikaye yuguruye, n'ayandi makaye yugaye; hariho n'ikini gikoresho, gikoresha ubuhinga bwa none; hariho n'imashini, bakoresha mu vyigwa vy'ibiharuro.

Ishure rya kaminuza, ryubatse rigenetse, incuro zibiri, ririmwo abanyeshure bahagaze, hamwe n'abandi bicaye; imbere hariho ibarabara, hamwe n'uruhome; hariho n'umuntu ahagaze, inyuma yiwe, hari umuduga; ku ruhande hateye amashurwe.

Ishure rifise inzira ndende abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwa iyo bagiye mu vyumba by'amasomero ku ruhande hariho amadirisha menshi kandi afise ibiyo hejuru ku ruhome hasize ibara ryera.

Umunyeshure yambaye impuzu z'ubururu ari mu myimenyerezo yambaye inkofero y'abafundi ifise ibara ry'umuhondo hamwe n'ibirato imbere yiwe afise amatafari, ku ruhande hari vyondo.

Ishure rifise akazu kasugumwe gashaje kubakishijwe amatafari aturiye, ku ruhande hariho ahantu hubakishijwe amabuye, imbere hariho ahantu hononekaye kubera hasigaye hasa n'ibara ryirabura, ku ruhande hateye ibiti.

Inzira isakaye ifise inkingi z'ivyuma hagati mu nzira harimwo umuntu ahagaze ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'igiti giteye hafi y'uruhome ahandi hashashe amabuye ari ku murongo menshi cane.

Abanyeshure, biga muri kaminuza, bari mu nzira, bariko baratambuka; ku ruhande, hariho ahantu hubatswe, aho abanyeshure bigira, hamwe ku muryango hamanitseko ibipapuro, imbere hateye ivyatsi.

Abanyeshure benshi bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo baricaye imbere yabo hariho imeza ziteretseko imashini nyabwonko abanyeshuri bariko barakora ivyigwa bifashishije imashini nyabwonko.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bari mu cumba c'isomero bose bicaye ku ntebe kandi bariko bararaba imbere yabo, ku ruhande hariho ahantu hari amadirisha hamwe n'umuryango wuguruye.

Ishure rifise icumba kiriko umuryango wuguruye hejuru handitse ko amajambo mw’ibara ry'ubururu hejuru ku ruhome hasize ibara ryera hariho umuryango ukozwe mu mbaho kandi nta muntu ahagaze.

Abigisha bo mu mashure ya kaminuza baje kuraba ingene abanyeshure biga bari mu cumba c'isomero bambaye impuzu z'ubururu imbere yabo ku meza hateretse imashini nyabwonko umuryango w'icumba c'isomero uruguruye.

Icumba c'isomero cy'abanyeshure biga muri kaminuza imbere kukibaho handitse ko amajambo hamwe n'ibiharuro ku ruhome hasize ibara rishasha hasi naho hasize isima imbere nta munyeshuri ahari kandi nta munyeshure ahagaze.

Ishure rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi hamwe n'amashurwe hariho n'ahantu hari intebe abantu bicarako. Inyuma y'ivyumba vy'amasomero hateye ibiti birebire kandi binini.

Ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafara aturiye hamwe n'inkingi zihagaze hagati mu nzira. Hariho n'umufurege utembana amazi, wubatse uri k'umurongo. K'uruhande hari ahantu hateye amashurwe

Munyana ni umunyeshure ari mu cumba cisomero ari kumwe na mugenzi wiwe . Harimwo n'intebe z'abanyeshure ariko nta muntu numwe azicayeko barahagaze bari ko baratambuka ku ruhande hariho amadirisha yuguruye.

Abanyeshure, bari mu cumba, aho bakorera imyimenyerezo; ku ruhande, hariho abanyeshure, bafise imashini, imbere yabo; bambaye n'ibikingira amaso, hakurya, hahagaze abandi banyeshure, bari mu mugwi; imbere y'abo, hariho umwigisha, yambaye n'ibintu, bikingira intoki.

Umunyeshure yambaye impuzu y'ubururu hamwe n'inkofero ifise ibara ry'umuhondo ari mw'icumba aho bakorera imyimenyerezo, ariko aragenda asigura ingene ibikoresho bakoresha ukwo babikora imbere yiwe hamanitse amatara hamwe n'ibe bindi ibikoresho bigirako.

Mu cumba c'inama harimwo abigisha bigisha mw'ishure rya kaminuza mariko barakoreramwo inama baricaye ku ntebe imbere yabo hariho umurongozi w'ishure ahagaze, ariko aravuga ijambo ku ruhome hasize ibara ryera hejuru hariho amata arali karaka.

Ishure ryubatse rigeretse, incuro zitatu, rifise inkingi nyinshi; hejuru, hariko n'umuringoti, utwara amazi; imbere, hari ikibuga, kirimwo amabuye; munsi, hariho imiduga ihagaze; ku ruhande, hateyeho igiti.

Kamikazi n'umunyeshure ari mucumba aho bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi ari kumwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe bambaye ku mutwe ibikingira amaso imbere yabo hari imeza iteretse ko ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga.

Abanyeshure bicaye mucumba c’isomero inyuma yabo hariho imeza iteretseko ishakoshi, imbere har’umuntu ahagaze ariko arasigura ivyigwa no kurundi ruhande hariho uyundi muntu nawenyene ahagaze ,imbere umuryango w’isomero uruguruye.